Li potti diw wi boppa la diw kawar mingi amme bind yu weex mingi amme lo wert nu ko teh ci taabal bu sokola.

Li packeti pengu la pengu bu weex dew nyun ko def si birr mbuss mongi ame lu ogrance li len deh jeel nyu pangu nit yi xamantenex mongi febar nyu ko tek si tabul.

Fii neeg la, neeg bi, maraaj bi, ñung ko karo, si kow, mu ngi am upee kaay,...ay manaam, séddal lee kaay, dañ ko dey ubbi, mu seedal sa,..nga tëcc ko, si bóoram nak, mu ngi am riddo bu am doomi taal, wéng bi wéng bu ñuul la.

Fi barabi palasi jangèè kai ay xalèh yu ndaw jigeen ak xalèh yu ndaw gór ñu ngi tóóg ci jangèè kay bi ñu ngi tóóg ci tóógu ak tabull yi ñu ngi taxaw ngayi ñu ngi sol yirèh yu bula sèèn jangèè kai ak sèèn sak yu ñuul am na ñu tóóg ci kanam jigeen yi way am na ñu taxaw ci ganaw gór yi sèèn ganaw nak lu wèèx mung fa.

Lii motto bu weex la, motto bi mu ngi am lu ñuul la, si ganaawam, mu ngi am, kër buñ tabax, ñung ko peentur, ñung fa binda ay bindë yu ñuul, bindë yu, bulo, si biir nak dañ fa, de jaay, ay bagaasi leegeyee kaay.

Li packetti jaru la packetti jaru yu wees yu weex nun ko dogal ci biirpacket bi le la jigeen yi di sol nu mo nah rangnee dakh guy jigeen len wala goor.

Li demekai geygi la fi mugi am tati Koko yu gudu am na ku taxaw ci tati garab bi kenen ki mugi took sol toubey bu njul amna cuye demnale finak gal gagi tegu amna cu def plansor took ci pegu geygigi mugi Tek togu finak mugi am lu bula asaman ba gi am lu wex

Fi tablo bo maag mogi ame binda yu weex mongi ame lu xonxu mongi ame lu werta si ganawam nak mongi ame tati garab yu coco yu guda ak poli kuran yu gud mung si bori li mongi ame marag bu guda si kaw asaman bi mongi ame lu weex ak lu bulu.

Fee mereme plase jangekay la fe ayee haleh ye jange yu jegain ak yu goor nugee nuge sol jegain be ku tonke se suuf muge sol muba bu weex ak sepa bu bulo ak dalle yu weex kawass ye weex goor ye nuge sol tubaye bu bulo muba bu weex semis gaye nuge ganye amna lung teye num yep gaye nuge ganye.

Lee tereh la tereh bu am bede aye bede bede yu nuul se kawam muge ameh nyari baye yun def se kawam ak bene jegain bun def se birr keyete tereh be muge teye lu bulo mum muge sol lu bulo muge ameh lu nuul ak lu weex.

Fi neegi jigeen la naari nyugi def mess kena ki mogi def mess bu chocola kenen ki mogi def mess bu nuul kena ki nak momm mogi musurru musru bu week gaay nyu géey nyaw swn nyawu kai bi nyaw bu nuul la tabul tabul bu chocola gaay nyugi nyaw ay yere.

Li butel diw bu bulu la mingi amme ay bind yu nete nuko teh ci taabul bu sokola.

Li njegen la njegen bu tahaw mugi yoreh bal, bal bu wheh la mugi ameh lu neteh lu nyul ak lu werta mum njegen mingi sol lu wheh torbai bu wheh mbuba bi mugi améh lu khonkho ak lu werta mugi lettu, lettu kawarr bu nyul.

Li butèèl bu netteh la mugii ameh kuberr bu xonxu mugii ameh lu xonxu ak bindé yu wèèx ak bindé yu ñuul ñing ko tèk fu doomi tahal li la jigeen yi di jél diko def sèèn tuñ yi di diw seen tuñ yi.

Fi ñènt pakèt la, pakèti pèngu la, li leen dè jël nu dugal ko ci pèngu yi sunn lè pèngu. Nung ko tekk ci taabul bu ñuul. Garab bi nak pèngu bi lu weeh la mungi ameh lu nètè ci boppu bi.

Li packet garap, packet ti garap buñ de jefandikoo si wallum pengo su febare nyu peng ngola. Li nak buttel bi mungi ame bindi yu werte, bindu yu ñuul, lu buteel buteel yu weex la mungi am lu wert nyung ko tek fu weex.

Li goor la goor bangi sol mbuba bu weex mongi amex lu werta lu neteh ak lu xonxu mongi sol tubai bu weex mongi taxaw si berembi palaci foobaal le kai.

Lii jigéen bu taxaw, mu ngi sol cuub bu bulo, mu ngi am sokolaa, cuub bi mung ñaw, daggit,..mu ngi sol méés bu...mu ngi defar, kanamam bi, tiye maraaj bi, ñung ko karo, si ganaawam nak, ñung ko,.. ñuul, taabul bu weex, si loxo chaamoy yam, mu ñgi amee lal bu weex.

Fi ay xale yu ndaw yu bori ak xale yu ndaw jigeen gaay nyugi taxaw nee ñungi tog amna nyu sol tubai bu xonxu amna nu sol tubai bu weex amna nyu sol mbuba bu weex ak malan bu werta mu am lu nuul amna ki sol kala bu nuul mhuba bu bulo xale nak nyu bari la gaay nyugi tog.

Jegain bu tahaw muge sol roubu lohou bu gateh se ganawam muge ameh lu weex ak hopp yu verte se ga marage bage weex fee nak durow bu ndaw bu weex nugku tek box bu nuul ak hopp yu verte fe toogu bu nuul la muge tahaw se capet bu dome tahal se suuf nugku karou karou bu weex.

Fi gór am na bu nekka ci barabi palasi jongateh bal mom mugèè door bal bi, bal bu wèèx la mugii ameh lu netteh, mom mugii sol mbuba bu wèèx tubay bu wèèx kawas yu wèèx ak dalli yu wèèx. Ci ganaw wam nat am na ñu fa nèkka mugii sol mbuba bu ñuul ak tubay bu bula, lu werta mung fa.

Lee packete garab bu weex garabe bote muge ameh lu werte muge ameh bede yu nuul ak bede yu bulo nugku tek se taabul bu weex lela neetnye de jel sun ameh febare bote nu defku sesen bote ye.

Fi kër la, kër bun tabah etasan benna degk mungi ameh maraj, maraj mun KO def lu weeh why mungi homat. ci kaw nak mungi ameh wènn girèyas bu weeh, palanteer yu weeh la. Ci biir mungi ameh bunta bu ñuul. Fi nak mungi ameh corket bu vert. Ci kaw mungi ameh asaman bu bulo, mungi ameh ay fili kuran.

Kii jigeen bu taxaw mungi sol mbesengbu ñul mungko deff tagit ak sipa wy mbubabi mungi ameh lu wekh mungi tiyeh kalpeh bu wekh mungi sol jaru yu wekh Chen bu wekh ak lambu wekh mungi tiyeh Maraj marajbi Lum tiyeh lu ñulla mom mungi taxaw si kapet bu wert mungi defarr kanamambi musoru.

Li ay buteel li diw yu weeh ak buteel li shampoo yu sokola, mungi ameh bindi yu ñuul, mungi ameh bindi yu honku nung ko tekk ci taabul bi, taabl bi weeh.

Li bayal bu ruay la mugi ame ay garab yu mage mugi ame ay cob yu weert mugi ame ay tati garabi coco bayal bi mugi ame ndox wy ndox bi bariwout nonu bayal bu yato

Goor bu tahaw se mereme plase juganteh bal muge tahaw eh pur bal bu weex mug se boram bal be muge lu verte mum muge sol muba bu xonxo muge sol tubaye bu bulo kawass yu werte ak dalle ye weex muge ameh lu xonxo se ganawam fofu la se ganawam muge weex mug fa ak neetnye nuge sol lu neteh.

Amna ku tè naari pakèti kuddu haley why benna bi bulo, benen bu vert. why pakèt yi nungi ameh bindi yu weeh, mungi ameh lu honku, lu vert.

Li ketti xibaar la ketti xbaar bindi yu bari bindi xongo bindi yu weex bindi nuul mogi amme lu bulu ak natal yu barri.

Fi table la. Table bu weex nyu fa def ai plati werr yu weyh yu bari. nyu fa def ay kuddu wang. nyu gi def cas si werr yu weyh nyu ko defar bembaax bemrefet.

Li neke la neke bi ci kaw mungi ame lampa lapa binak mungi ame lu socola ci kaw sileng bi njung ko def lu wex ci marage bi mungi ame lu wex

Jigen bu taxaw mungi sol lu njul toubey bu njul bu rauye mugi teya sage bu wex mugi def mees bu socola mugi take tien buye take ci ganawam nak setou mung fa ak tabul bu socola mugi ame Liye take mugi ame zone yu wex ak xob yu wert mum mugi yakati bena loxo bi mugi retan

Li paketi garab yu wexla mugi ame binde yu bula ak yu xonxu njul ci buram mugi ame paketi garab bu wert ci ganawam mugi ame paketi garab yu bula ak yu wex lu xonxu ak lu wert ak lu nete njong ko tek ci tabal bu wex

Li packet ti garab bu wheh la mungi ameeh bindi yu wheh mugi ameh bindi yu bulo mungi ameh lu bulo mungi ameh tamit lu wheh nyung ko tekk fu khonkho.

Li charah bu jigeen yu bulu benah nu wer ci marrach bu bulu been bi nu teh fu nuul ci biir charah nak mogui ammee lo nuul li lak jigeen yi di sol di jargarr jargarr.

Fii jumaa bu mak la, jumaa bi mugii ameh lu werta, mugii ameh lu wèèx, mugii ameh ci biir lu netteh, ci bóram mugii ameh motto bu ñuul ak motto bu wèèx. Fii nak mugii ameh ay tati garap yu gudda, koko yu werta. Fii la nit ñi di ñaw di julli di ñan suñu borom.

Li poti pot bung tabax nyun fa def tati garab bu werta monge genee tonturr yu weex mongi ame lu orance.

li mandaargala mandaarga bi mingi amme lo xonko mingi amme lo bulu mingi amme ay tup tup yu weex li la neen di rangne li ban fahsion deka la ak deka bi fum nekeh.

Fi wañ la, wañ bi ñing ko karó ñengi jél pañe bu netteh ñing ko tèk ci karó bi, buum yi mugii ameh lu doomi tahal, fi nak ñu ngi jél ay bóól takka ko morsor bi mugii am lu xonxu fi ay osyi tóógekaay bu werta fi ñing fa tek siwo bu werta.

Fi teereh bu ñuul bu am bindi jangeekaay, teereh bi ci kaw mungi ameh lu bulo, lu honku, mungi ameh bindi yu honku, bindi yu weeh, bindi yu bulo ak abiyoon bu weeh bun deff ci biir, bun def ci biir tereeh bi. teereh bi mungi ameh kayiti yu weeh yun bind.

Fi jakar ak jabar la, nyingi sol mbasen bu bula, jigeen ba ngi sol garambubu, mung ko dawme, mingi musooru, def meesu, mingi mekobu, mingi sol jaaru, ceen, jigeen bi mingi montor, mingi sol xaftaan, mom mingi weru si beneen kote bi.

Li mandarrgala mandarrga rew mingi ammee lu bulu ak lo nete li len deh rangnee li ban fahsion dehka la.

Li tati garabb bu ndaw, bu werta mingi gene am lu xonxu, mingi gene tontor, tontor bu nete.

Jigeen bu taxaw mogi sol cxubb cxubb bu bu xonxu mogi ame lu chocola mo def mess bu guuda bu chocola bu tiye saag bu weex si ganawam mogi ame tabul bu nuul mogi ame togu yu weex marag bi marag bu weex la karo bi nyun ko def Kari bu weex bunta bu chocola mogi am ay botale yu tegu si birr palanterr bi.

Amna ku teye kome komeh kaye kawar bu nuul komeh kaye be muge ameh bona muge ameh bede yu neteh se ganawam muge ameh lu weex.

Lii neeg la, mu ngi am ñaari toogu yu solal mbuusi, ñung ko tek si karo. Si karo bi nak, mu ngi amee adopta bu weex, ñung fa tek, ay caaja bu weex caaja bu ñuul, si bóoram, mu ngi am, kartoñg bu am yire, yire bu ñuul, bu werta, ak bu döömi tall. Fii mu ngi amee, lu weex, si bóoram,

Le ai kurus la. Kurusi christien lun thy julay si nan yalla kurus bu bolo la bu sokola bu ñuul bu ak bu am lu weex bu honha nyu ko tek si table bu sokola.

Lii ay palaas i fooye kaay la, ñu ngi jël ay bal yu ndaw, bal yu bulo, yu nette, ñung ko def, xalé yaa ngi toog, fooye, melni kuy ëgg nale, Fu muy ëgg..mu ngi sol mbubu bu weex, tubooy bu bulo, dallë yu ñuul, fii nak am na ñu fa toog, xalé yaa ngi toog ñu ngey fooye,

Li juróomi buteel yu wèrr yu am nan bu sèdd, benen buteel bi mungi ameh lu honku, benen bi lu nètè, benen bi lu ñuul, benen bi lu weeh. Nungi ameh cubèr yu weeh, cubèr yu honku. Li la nit yi di jën du di nan sèdal senn hool yi.

Fee pompeh la pompeh gegang fee aye haleh yu ndaw yu jegain ak haleh yu ndaw yu goor ak mag ye goor ak mag ye jegain gaye nuge tahaw se birr pompeh gegang be gaye amna nu sol muba yu xonxo muba yu weex muba yu werte muba yu neteh sen ganaw muge ameh tate garab yu mag ak kerr bun tabax muge def corget ak saked.

Fi geeg la amna koi dox si pege geeg bi sol mbuba bu bulu tubai bu bulu ak daala yu cxocola si birr geeeg bi nak mongi ame batoo bu maag mungi daw si digi dox bi mongi ame mongi epp nit yu bari bato bi mongi ame lu weex ak lu bulu amna nyu agg si kaw amna nyu agg si suuf.

Fii ñeenti goolo yu toog si kow maraaj, seen ganaaw, ay taati kokko, ñu ngi werta, goolo yi, goolo bi ñu ngi am lu ñuul seen kanam

Li maadaarga la maadaarga rew mongi amme lu wert lu nete lu bulu li la neen di rangne ban fashion dekala.

Lii bagassi haleh la mungy ameh butehli wekh pur diw, mungy ameh butehli wekh saabu sangu, mungy ameh packeti kuseh kaii bu nehteh, benen bu wekh la mungy ameh yehreh bu wehrt, sor ameh dorm nga jel kor dikor sangah.

Le lecah la lekah bu todah mompiteer bun saff nu ko teh fu weex ci boram nun ko fa teh bwolli weer bu weex.

Li pakèt garab bu weeh la, pakèti garab bi nung ko ku masè nan nung ko tekk fu weeh so fèbarè nga jël nga nan.

Mungy ameh kerr bu kerr bin tabakh corgate njungy ameh taati garab ak poli kurang yu weungh yu gudah.

Lii jarula jaru gigeen yu nopu buy tak ñunko dek fu wekh yila gigeen Yi di sol gayi Muna rañeh ndah gigeen Len Wala gorr.

Li turner wiss la turne wiss yu bokut fosong mongi lu cxocola la nyun ko tek fu cxocola li la nitt yi di legaaye si walum defar kati moto.

Jegain buye doh muge sol roubu roubu bu sukola muge ameh lu nuul lohou ye lohou yu gouda la muge sol koket yu nuul se suuf nak amna nu tonke nukoye setan muge doh fu xonxo muge def mess bu nuul.

Le kaity hebarr la.kaity hebarr bu weex mu nge ameh bendi yu seew yu bari mugi ameh kerr yun tabah ak kerr yu dañoo nyu gi tek ai korget yi si suf mugi ameh bena natale góor mugi sol lu nul si birr mugi weex.

Lee gaal la gaal bu verte mungse se birr géej munge doh fee aye neet yu xonxo neet yu hess nyung se birr gaal be munge sol muba bu weex nye nu sol lu nuul amna ku teye mobilam be munge natal gaye amna kuse ganaw munge dawal gaal be sen borr nak munge ameh aye tate garab yu werta yu raye.

Lii ayy tati garabla garabi kaneh yu xonxu mungi ameh xop yu wert kanebi nak ñinko jefandiko si walum toga.

Fi ay bottèl yu barri la, butèèlli ginger yu wèèx l, mugii ameh lu wèèx, lu werta ak bindé yu ñuul. Kuberr yi kuberr yu wèèx la.

Lii kayiti xibaar la, kayiti xibaar bu am bindë yu bari, bindë yu xoñxu, bindë yu weex, ak bindë yu ñuul, mu ngi am lu bulo, ak nataal yu bari,

Fi mage bu gigen mungi sol mbsen bu xonxu mung ko jawe mbuba ak malan mungi musoru sol tien ci ganawam mungi def aye yare youn wer ci line bi yu bula yu xonxu yu ci ganawam mugi am ay tati garab yu mango yu coco ci ganawam mugi ame ay pano yu njul

Li daala la, daala bu doomital ci suuf mungi ameh lu weeh nung ko def ci karton. Chi boram nak mungi ameh pany, pany bu am bu am lu vert, lu bulo, lu ñuul. Fi ay daal yu weeh ak lu ñuul nung ko tekk ci kala bi.

Li teré la teré bu werta bu am bindi jangèè kai diina ci kaw teré bi nak mugii ameh bindi yu wèèx mugii ameh lu xonxu lu bula ñing ko tèk fu wèèx.

Fii gaal bu rew la, gaal bu am lu bulo, lu nette mingi ame mbali nape kay jen yu bari. Fii nak am na ku taxaw ci biir galbi, mingi sani mbali nape kay jen bi ci biir li bi, gej bi mungé napu jen.

Fi jaye kai la ay poti mayonnaise ay poti kani packeti kani paceti ketchup packeti sipasipa yu weex yu bulu yu netex kani botalie kani yu nete botalie kani yu xonxu ak botalie benegar yu weex deng ko dey jay si marche bi ak si bitik bi.

Fi tati garab bu ndaw bu ab xop yu werta monge genee tonturr tonturr si birr tonturr mongi am lu nete si ganaw mongi am tati garab coco si suuf mongi ame ay banta yu woow.

Jigeen bu sol yere cxubb garambubu bu cxocola mongi musuru soli cxosaan mongi sol jaaru cxosaan ak cxaini cxosaan mongi def tunyam bi lu nuul monge retan mongi sol jaaru yoi taka ak ay lamam.

Le dalala dale koket yu gigen bui taka mu am ai bumbum nyu ko tek fu weyh le la gigen di sol di jagar jagar.

Le ai togu wang la mugi ameh wang yu weyh mugi ameh si kaw lu honha. leneen lemugi ameh lu ñuul lu honko ak tugu yu teklante yu bari ak taabal yu sokola nyu ko tek si karo bu wey.

Lii paket garap la bu koku mu gi amhe lu nuul bende u nete am net buyi dawoo mu gi tala cafarr ci ganaw wam mu gi amhe marrji bu wax ak ng fa tak tabul bu wax.

Le kerr la.kerr bun tabax nyu ko def korget mugi ameh marage bu weex mugi am tati garab mugi ameh poli kuraan.

Li kommi kurang la bu ñuul mugii ameh lu takka deñ ko dèè plug ci kurang bi muy kom ñing ko tèk fu wèèx mom la xaleyi jigeen yi de jél def defarr sèèn kawarr yi.

Fi bitik la Fu nyun jaay ay dewi bopa ay sabo bopa botal yu werta botale yu nete botale yu weex botale yu nuul tec ñyun ko jaay si marcxe nyun koi jaay si bitik.

Li butel li wen la bu am nan bu sedd mingi amme bind yu weex mingi amme lu bulu lu wert nonko teh fo weex.

Li xale yu jigeen yu sol jànge kai yu bulo ak xale yu goor ñyugi sol sen jànge kai bu bulo jangele kat bu mogi sol yere bu weex tubay bu nuul sen bor nak mogi def keur keur bun tabah nyun ko korget marag bu weex bu am bunta bu korget amna nyufa tog xale bu góor bi mogi taxaw si bori taabul bi.

Lii ay toogu yu mak, ñu ngi amee taabuli weer, mu ngi amee walee, kaay, leeka boo fa def mu am lu ñuul. Si bóoram mu am motto mu weex,

Fii palaasi berub jongante bal la, fi juroomi janxa la, jigeen, nyaar yi nyingi sol lu weex, kene ki mingi toog di door bal bi, kene ki mingi sol lu werte, nyaari fi nyingi sol lu nyuul, kawas yu weex, dalle yu nyuul, amna ku nekk, tahaw si kaw mingi sol mbubu bu bula si biir lu weex, nyun lenni, fale nak amna ku sol mbuba bu verte.

Li kayiti xibarr bu am bindé yu bari, bindé yu xonxu ak bindé yu ñuul mugii ameh lu bula, mugii ameh lu wèèx ak lu werta ak nital yu barri.

Le armuwal la neety armuwal yu setu mugi ameh lu sokolaa mu nge ameh lu weyh si boram mu nge ameh togu emong bu sokolaa.

Jigeen la, jigeen bi reetan bi, siinge baa ngi nyuul, mu ngi tiye, mung fa def saabu, si ganaawam, nataalu goor, koo ku mu ngi sol xaftaan yu weex.

Li jààsi weñ bu ñuul ñing ko tèk ci kaw mara bi mugèè xar mata bi, mata bi nak ñing ko tèk ci suuf mugii ameh ñax yu werta.

Fii Bayern la bayern bu yaatu amna aiiy gigain njungeh jiiih aiiy, aiiy maaroh, amna ku sol malan bu am lu wehrt, lu bleu, mungy musorru musorr bu bleu, amna nju sol mbuba bu wekh, musorr bu nehteh, sehn ganaw nak mungy am taati garab yu vertue, yu njahh.

Gigen bu sol mbsen bu xonxu mu gi ame lu wex teye kalpe buwex mugi sol jarou yu wex mugi sol mese bu gudu bu njul ci ganawam nak mugi am moto bu njul mugi am marage njong ko karo karo yu wex ak bu njul

Li daali jigeen yi cxarax bu nuul mongi ame lu weex bene bi nyun ko taxawal si marag bu bulu bena bi nyu ko tek fo bulu.

Li jaaru jigeen la bu palake nyun ko tek fo nuul si suuf mongi ame lu weex li la jigeen di sol nyu muna rane kai dax jigeen len wala goor.

Fi amna jigen yu xése ak Goor yu xése ak bena Goor bu njul mungi taxaw ci rone tablou buñ tabax ci kaw mungi ame binda yu njul ak Lou wex ak Lou wert Fi nak amna ku sol mbuba bu wex toubey bu njul amna nou sol copati sene ganaw nak mungi am tati garab gu wert

Fee socket bu weex la muge ameh lu xonxo nugku def se marag bu weex marag be nak nugku karou lela su buge leral sa neeg be dagay nyaw rek buss sa neeg be mu taal.

Fi kër la, kër bun tabah Maraj bi, maraj bu honkha la, corket bu honkha mungi ameh palaati wèn nu kuran, pooli kuran ci boori maraj bi, mungi ameh taati mango yu rëy, hoop yu vert.

Fii ay bindëy kaay yu bari, ay bindëy kaay, yu ñuul, beenë bi bu weex la, ñung ko tek fu weex, bindëy kaay yii lañ dey jafëndeko, si waalum jaangë.

Fee toogu bu mag la toogu bu nuul muge ameh lu weex fe toogu bu nuul muge ameh lu xonxo nugku def muss fee weah la muge ameh toogu bu nuul bunta bu weex muge am karou bu weex.

Lii boole foole bu ñuul wer messeng, mu ngi amee mayenees, mu ngi amee soos, lu werta, lu xoñxu, tek si taabul

Fi moto bu domital mogi ame lu nuul si boram mogi ame pole naari pole amna Kosi sol mbuba bu xonxa mungi tabax entax bu guuda fi nax amna ko sol mbuba bu weex tabay bu nuul mongi tiye mbuss bu weex moto mun si ay moto mung si kanam moto bu nuul moto bu domital sikanam fele mogi am etax bu guda.

Amm na ku tiyeh packet ti garab packet ti garab mungi ameh lu nyul bindi yu nyul nyung ko tekk fu wheh garab yi nak sor febareh munga dem si lopitan bi nyu johk la nga nan.

Le paket ti garap la.garap bi nak mugi ameh lu weyh. Why packet garap bi nak den ko nan beni perl yu ko tek fu weyh garab bi nak sure febare ga dem ci lopitan bi nyu jolako gai nan.

Li jigeen bu esi togu bu chocola mogi so yere chosan mogi tek ay malan malani chosan si nopam bi mogi def ay chaha chai chai chosan mogi Kun ko joh leket bung def ay beri chosan nyun fa def xaalis peri nak mogi ame lu bulo lu werta lu nuul amna ko tog si boram mogi sol lu xonxa.

Marach bu gudala Marach bundef bulo bun tabax ku bu guda si kaw mu ngi ameh asaman bu weex ak lu bolo.

Fi bottèli wèèr bu am naan bu sedda ñing ko tèk ci suuf, naan bu netteh la, ci ganaw wam nak sangó Kai muñ fa ak ay nék, tóógu yu wèèx ak ay nék yun defarr rèè ñax at tatti garap.

Ketti xibaar bu am bind yu xongo yu barri ak bind yu weex bind yu nuul ketti xibaar bangi amme lo bulu lo wert ak natall yu barri.

Fee plase deme kaye leka la muge ameh taabul bu gouda nugku def lu weex muge def aye leka leka yu neteh yu werte muge ameh tate garab bu werte fee etass bu gouda la etass bu weex muge ameh aye weah yu nuul fee nak muge ameh aye toogu yu weex taabul bu weex amna ku se tonke muge tonke muge leka fale nak fee sagu kaye la amna kuse tonke muge leka muge sol muba bu weex.

yi ay tere jaage geh kay la tere bulu tere bu nuul bu weex bu bulu bu xongo bu nete mingi amme ay bind nuko teh ci taabal.

Moto la moto bu weex mongi ame lu nuul si ganawam nak moto bu domitaal la si ganaw nyun ko tabax mongi am bena kamiyun mongi ame lu nuul fi ay tati garab yu werta.

Fii jigeen bu tahaw, mingi sol doggit ak malaan, mingi sol dalle yu nyuul, mbuba bu bula, mingi am lu nete, ko si toog, keneen ki mingi sol mbuba bu werte, ki mbuba bu nete, gaayi nyunge nyaw ay malaan, munge defar ay malaan, keneen ki mingi sol bu nyuul, ay yiree yunj ko wekk, yire yu nyuul, yu weex, ak yu bula, fi toogu bu nyuul, nyun ko teg si karo bi.

Keyete hebarr bu am bede yu xonxo bede yu weex ak bede yu nuul muge ameh lu bulo muge ameh lu xonxo natale yaya jammeh yaya jammeh muge sol muba bu weex cupate bu weex ak yenen natal yuse neke.

Fee mereme plase jangekay la nuy jange goor yuy jange ak jegain yuy jange nuge tonke sen toogu yu xonxo ak taabule taabule sukola ak sen jangekay tele ye jangelekat be muge sol muba bu nuul se birr lu weex tubaye bu nuul muge ameh palanterr.

Li dala la Dali koket njogu ko teklante mugi am lu njul bee njungko Tek ci kaw njax bu weert li la gigen Yi di sol

Fi nyatti jigeen yu magg, kene ki mingi sol garambuba bu weex, mingi ame lu bula, kene ki mingi doggit ak malaan bu bula, mingi ame lu weex, keneki mingi sol garambuba lu werta, mingi ame foto Yaya Jamme, mingi sol sag, ko si digg mingi tiye buss bu weex, sen ganaaw, ame kuy jaay ay yire, ak taati garab bi koko.

Li poti diw la, pót bi mugii ameh kuberr bu ñuul, mugii ameh kayiti bi, mugii ameh lu wèèx, mugii ameh bindi yu ñuul, bindi yu xonxu, mugii ameh tamit lu netteh, ñing ko tèk fu ñuul mugii ameh lu rax lu werta.

Fi ay buteel yu bari la, amna buteel benn buteel why ci suuf ay buteel yu bari la, buteel yu am ay cubèr yu honku. So demè ci lopitaal bi nu check sa dèrèt bi, sa dèrèt bi lan dè def ci buteel yu ndaw yi.

Fi soh bun, defarè suuf la, mung ci biir mungi ameh suuf bu ñuul nung fa def garab mungi ameh ay hoop yu vert. Fi mungi ameh, fi nungi karo pèron bi, maraj bi, mungi ameh bunta bu sokola, maraj bi nètè.

Li mandarga la mandarga bi mongi ame lu bulu ak lu nete li len deey muna ranyee li ban ln mandarga reew la.

Lii motoh bu wekh la mungy ameh wehrre yii fii, wehrre yu njull, fii mungy ameh ridah kui dawal mungy sol lu vert, mungy ameh kerr bungh tabakh, mungy ameh cii boutique bungh neh jaayeh aiiy bagass aiiy poli kurang ak garab yu vertue, fii mungy ameh motoh, motoh bu wekh, mungy ameh bunta bu bleu.

Li palati wèèr bu wèèx bu sóós lekka cikin buñ lakka mugii ameh bóól bu ndaw bu am sóós, mugii ameh salat bu werta, mugii ameh sobleh buñ marine.

Lii mandarr gah la, mandarr gah bii mungy ameh lu njull, lu khonku, lu nehteh, mungy ameh lu wekh, mungy ameh mandarr gah ganarr mu yehkati benah tankah, lii mandarr gah pur nju munah raaanjeh lii ban maandarr gah rew la.

Li amna ko tiye daali cxarax yi jigeen si kaw mongi ame lu nuul jigeen bi mongi sol monturr bu weex mongi ame loi tata mongi sol jaaru baram mongi def wee wee yi xonxu fum ko tek mongi bulu.

Li ay taati garab yi ndaw yi gèni tontorr, tontorr ci biir mungi ameh lu nètè ak lu honku. Mungi ameh lu ci rah lu weeh.

Kii goor gu toog si suuf, mingi sol mbuba bu weex, mingi sol tubay bu sokola, mingi tiye juroomi haaj, haaj yu sokola, mingi tiye nyaar yi, beneen bi mingi tahaw ni, amna bu nekk si ganaawam, mingi jal, mingi sol lam.

Ii ceen la, ceenu loxo, ceenu loxo jigéen buy takkë ñung ko tek fu weex. Lii la jigéen, yi di takkë si seen loxo yi di sanse.

Jigen bu taxaw mugi sol chob bu socola mugi ame lu bula ak lu wex mong ko njawe dagit ak sipa loho bu gata mugi defar bopambi bi mess bu njul bu guda mugi teya kalpe bu njul mungi sol jarou baram am wee yu guda ci ganawam nak lu njul la mugi ame togu bu njul mungi ame lu wert ci ganaw

Lii kaassi weungh la bu wekh, li la dii mm dawkatii wala dii ou johnganteh bal sungh gaanju weeh li len la daey jokh, njung kor tek fu wekh.

Li paketti lekka bu netteh, mugii ameh bindé yu bula, mugii ameh lu wèèx ak lu ñuul am na kuko teyeh. Fale nak mugii ameh paketti bula nekka biskit, deñ ko dèè jaay ci bitik yi dañ ko dèè jaay ci marseh yi .

Ii allë la, allë bi mu ngi amee ay garab yu mag, yu wow, ak yu am xobi werta. Fii nak, ñatti mbaam, yuñg takka ak sareetu bi, si kow sareet bi, ñu kooy dawal, am na ku ëkkëti loxo. Kuy dawal xool nak, mu ngi sol mbuba bu ñuul, ku cin ganaaw mu ngi sol mbaxana, mbaam yi nak, mbaam yi ñaati yu sokolaa la, ak beenë bu weex.

Li panjela panje bu am bane bane yu sewe munangiko sege basab Wala lapu lounu ko mana sege njungko Tek ci tabul bu njul

Li natte Kay la, nattee kay weñ bu netteh mugii ameh ay bindé yu ñuul ñing ko tèk ci tabull bu sokola bi lu wèèx la dañ ko dèè plug gee ci kuran bi. Li mugii ameh fill, fill li doomi tahal ñing ko tèk ci tabull bi. Dañ ko dèè jafandó ci kuran.

pi pulaFi palasi demèè kay lekka la, mugii ameh ay tóógu yu bari, tabull yi wèèr yu bari ñing ko dèf ay kassi wèèr, ñing fa def ay morso yu wèèx ci kaw mugii ameh lamp yu takka yu leer nañ. Fi nak gór buy dox mugii sol mbuba bu ñuul, tubay bu ñuul, dalla bu ñuul. Ci suuf mugii ameh lu wèèx mugii dox.

Fii lekka, la, leekë bu tudda sipa sipa, mu ngi amee, kaani bu werta, ak ay soble, tamaate, ñung ko def ay bantë bonna ko si lakkey kaay bi, safara bi nuñ si suuf bu xoñxa, ak ay soble, bullet, ñung ko def ...Kon ñu tek ko si lakkey kaa bi, safara bi muñ si suuf, gaayi ñung koo lakkë, so pare nga hël neekë ba suur.

Am na ku tai butail le ndew bu verter mugi am binda yu nete mu nge ameh lu nul binda yu weyh si ganawam am na kufa taw mu ngi tek luhum bi si tugu bu nglu ak ai butail nyu fa.

Fii ay taati garab yu ndaw la, ñu ngi amee ay toontor, yu nétté, amee xobi, werta, mu ngi amee yu ñuul yu wow.

Fii ñiñu bare nyingi yore sen sag yi, sag yu nyuul, say yu sokola, sag yu weex, amna nyu sol tubay, amna nyu sol mbubu yu nyuul, tubay yu nyuul, tubay bu werta, mbuba yu weex, fi nak abiyon bu weex, buy dox, fale nak kuy dawal baysikul, minigi sol lu weex, mingi sol tubay lu nyuul, abiyon ba ge daw, mingi am ay moto, fi ay palansor.

Lii lekka LA lekka bi mugi touda pomputerr bunj saf mugi ameh sipa sipa bunj defar sos sam dagai lekka beh sorr non la nehe.

Li bóóli weñ la bu mak mugii ameh kuberr ram dan fa dee muna dèf lekka mu muna yagg fekka du sedd ñing ko tèk ci tabull bu sokola ci bóram nak mugii am bóóli foleh bu netteh ci biir mugii lu wèèx, fi nak mugii ameh morso bu netteh.

Le packeti jaaru la bu weex mongi am wiss yu weex nyun ko tek fu weex li jaaru jigeen la li la jigeen di sol nyu muna ragen da jigeen la wala goor.

Fee jurum bene goor nuge se mereme plase juganteh bal nyate yee nyente ye nuge sol yere yu werte muge ameh lu neteh kawass ye werte dalle ye weex amna kuse dol dalla bu neteh nyarr ye amna kuse sol nyarr ye nuge sol muba bu dome tahal tubaye bu dome tahal muba bum sol se kaw muge weex.

Li taali la taali bu ñuul mongi ame moto yu weex moto yu domitaal moto yui daw amna moto yoi taal fi nak mogi ame keur marag bu weex bunta yu xonxu ak korket bu xonxu fi ngugi jage jaye kai ay yere la nyun fa nyaw mongi ame ay poli kuran yu guda mogi ame ay tati grarab yu guda.

Li musu la muusu bi nak mugi ame ay palan sor yu bari mungi lu wert lu njul lu bula ak lu nete fi amna kuye dawal welomungi sol lu bula Tobey bu njul dala yu wex amna ku enu amlbu mungi oddu malan bu bula meer bu def kala bu wex amna ku teya puse puse aj ker youn tabax

Lii amna ku tiyeh pitcha, pitcha bu njull mungy ameh lu lu wekh cii bot yii, mungy am lu honhu, baat bii mungy ameh lu honhu, bot yii njull, gehmengh bu njull, cii kaw asahmance bii mungy ameh lu wekh ak lu bleu, mungy ameh bindu yu njull.

Li ay packet ti tangal yu bari mungi ame lu werta lu honku packet yu bari la. Lila haleh yi de jënda di matchi.

Le pichi wax la bun lal si table bi mu ngi am lu honha ñuul ,lu weex, verter ngu fa def hanha bu binda binda yu ñuul. hanha bu sokola nyu fa def lu honha mugi geneh tontor yu nete.

Lii màndarga la màndarga bu am bu wert bu netteh bu bulo bu xonxu màndarga rewla lilaniñi di rañeko bi ban màndarga rew.

Li dalli njegen nyu daw haleh yu nyul so birr mugi ameh lu sokola si kaw mugi ameh lu wheh lui tarka nyung ko tekk fu nyul li la haleh yi di sol di jangi.

Fii nyi nyu baari nyun ngi tahaw, si bedd mi palasi jongante bal, nyii nyingi sol mbuba yu nyuul, nyii ngi sol mbuba yu bula, amna ku tahaw ni mingi tiye buteli ndox, mingi sol mbuba bu weex, tubay bu nyuul, fi lampa bu taal.

Fii bayal la fi mugii ameh yoon bu gudda buñ defarr ree xanxa ci suuf mugii ameh dox gaaj la fale nak mugii ameh ay tatti garap bi guy bu mak bu amut ay xop yu werta fi nak mugii ameh ay xop yu werta mugii ameh ay panu yu ñuul.

Li bayann la bayann bo nyui tabax mongi ay block yu bari ak suuf fi naari nitt nyui tabax nyungi sol yere yu weex fi barigo yu bulu ak tati grarab yu raay yu am lu werta.

Li naari dogit yu nètè ñung ko tekk fu weeh, limon bi nak dën ko dè jafadeko ci wàlum togu wala su togè bè parè dog ko def ko ci kaw lekka bi ki lekk mu laal.

Li haleh bu ndaw bu njegen mungi sol mbuba mungi am bindi yu wheh mungi lehtu, lehtu mess si raw bu rafet mung ko def raw bu rafet si ganawam nak lu wheh mung fa.

Gorre bu takhaw mungy sol mbuba bu bleu munkoh jahaseh ak wekh, mungy sol, mungy sol mbuba bu guda lu dormi taal, mungy am lu bleu, mungy sol mbahanah bu bleu, mungy am lu chocolat, mungy tiyeh jaangeh kaii, mungy tiyeh tehreh bu bleu, mungy tiyeh jaangeh kaii bu bleu, cii waaloum legaye tabakh.

Le mandarga la.mandarga bu honha bu verter bu nette le len di ranne ban fason mandarga rew la.

Le hopbi patat la.hopbi patat bu sokola mu ngi am lu verter mugi ameh nyher yu sas yu verter ak hopyi new.

Lii buteli, ndaw yu garab, ñung ko tek si taabul, bu weex, jafëndeko, waalum faggé, ku feebar, soo ñawee, ñu muñ laa peengu.

Fi laal la néeg la mogi ame lu weex darab bu weex mogi am ngegenay bu weex mogi ame lu xonxu fa lu weex ak naari botale weer yu am naan bu seda bene bu nuul la mogi ame lu xonxu mogi ame redo yu weex tele bagi taal marag bu weex karo bu weex nyung ko defar bem refet duga rek teg.

Fi nitt yu bari nyuge teru Yaya Jammeh mogi sol haftan bu weex mogi sol kuputi bu xonxu ak nitt yi goor pa yi nyugi sol ak kupati yu nuul yere yu xonxu yere yu verta amna nyu sol ay petaw amn yu sol mbuba bu werta amna ki ki sol mbuba bu weex.

Li ay botali dew la botale bu nuul monge botal bu werta fi dew bu weex la dew dew poti dew bu nuul la botale dew bu werta la nyun ko tek fu weex den ko deey jefendo pul def yaram ak kanam.

Li daali jigéen yu charah yu ñuul nung ko tèk ci karo bi. Daal yi nungi ameh pèrr yu ñuul yu nètè ak yu doomital.

Lii aiiy kusi gigain la, gigain njungy gis mbaah, su njoi giss mbaah kussyii leh njui jeufandoh, kussyii packeti kussyi yu khonku la, ak yu bleu, yu njull, fii aiiy kuss yu wekh la.

Le deme kai leka la mogi ame naari togu bu xonxu ak bu nete mogi ame tabul bu ndaw chocola fi nak mogi ame lu werta fele mogi am tele bu nyoi setan joganteh baal mogi ame ay togu yu nuul esponge yu nete ak taabul yun def ay leka fi ak tati garab coco fele mogi ame lu weex.

Lee xebarr la xebarr bu am bede yu xonxo yu bory bede yu weex ak bede yu nuul mu xebarr bage ameh lu bulo ak lu xonxo lu weex ak aye natale neetnye bory.

Talela la.tale bi bak nyu am poli kuraan yu gudu mugi am mandarga rew lu am lu honha lu verter lu nette fi am na góor bu taxaw mugi sol buba bu verter fi moto yu weyh nyu daw ak moto yu bolo moto yu doomital nyu ga dawsi yunbi ak poli kuraan yu bari nyu si mbedabi ak lu bolo ak lu honha.

Li palati weer bu weex bung tek fu weex tabul bu weex palat bi nak den ko dey jëfandeko di fa deff ay leka di ko leeke.

Li palaas ci dèmèkaay la, ay caas ci wèr yu am nan bu sèd, caas yu guddu ak caas yu gatt. Fi gòor ak jigeen nyo fi tahaw senn ganaaw nak mungi ameh buteel yu bari, buteel yu gudda yu am nanèkaay. Ci kaw nak mungi am lampa yu ñuul.

Le mandarga la.mandarga bu verter ameh lu jassi bu weex mui ai bideh dina yu weyh yu nit yi the rangne ban fason dekala.

fi Goor ak gigen gigen ba ngir ci kaname munge daw mungi sol lu wex Tobey bu bula dala yu wex kawas yu wex mungi ame lu bula njuge tangal yaram njuge dawe sene ganaw mungi ame marage bu bula mungi am ay butali diw mungi ame lu nete kale tam mungi sol mbuba bu wex rax ko lu njul

Fii mbirum palaasi jongante bal la, lu werta, lu bulo, fii ñu ngi sol lu werta, tubooy yu bulo, kawaas is .. kawaasi weex, ak dallë yu bulo, si ganaaw, mu ngi am lu werta

Li ketti xibaar bu am bindi yu barri bindi yu xongo bindi yu weex bindi yu nuul ketti xibaar bangi amme lu weex lu bulu ak lu wert ak ay natal yu barri.

Fii njaari tohgu yu mak yu njull ak taabul bu chocolat, fii nak njung fa tek aiiy ridoh yu chocolat, ridoh yu wekh, cii kaw mungy ameh lampah bu taal, fahleh mungy ameh aiiy butehli wehrre yu am nan bu sedue, mungy ameh tohgu bu njull, mungy ameh njehgeh naii bu honhu ak njehgeh naii bu nehteh.

Le dala la. dele góor bu ñuul nyu ko tek fu weyh le la goor yi sol di dem jangegi ak dem legai.

Fi saal la saal bu am ay toyu yu bari togu yu cxocola si ganaw togu yu nuul la mongi ame tabul li weer yu cxocola nyugi karo karo bu weex ñyugi am ay redo.

Fi ay fi ay kankuran la kankuran yu xonxu ak kankuran yu chocola amna ko taxaw sen ganaw gaay nyugi tiye ay jasi ko taxaw sen ganaw mongi sol mbuba bu weex mogi am lu xonxu ak lu nuul naari jigeen nyungi taxaw kenen ki mogi sol lu xonxu fi amna ko taxaw si bunti keur bi mogi sol daala yu weex keur bi nyu ko korget korget bu xonxu.

Ki gór bu taxaw la mugii sol mbuba bu bula tubay bu bula mugii tèg ñaari baram mam yi ci bopú bi mugii dèf bópam bi rasta mugii dèf bal bu bula bu wèèx ay bal yu wèèx yu am yu werta yu bula yu wèèx yu netteh ñing ci ganaw wam.

Fi bante xanxa noju sampu jasi ci kawam jasi bi nak japekai bo mugi am bante bo socola ci ganawam mugi am aye njax you ki wour

Fee jurum nyari botel yun tek botele rahase kay aye wanok botel yu werte nuge ameh lu neteh botel yu neteh muge ameh bede yu weex bede yu bulo muge ameh kuberr bu xonxo benen be bu bulo la benen be bu bulo la nuge ameh aye bede ye la dang ku deh rahase wanok aye sabu.

Li ay paketi grab you wex ak yu nete ay butale weer yu njul you am garab yu wex yu am nete mhgi am binda yu bula ak yu xonxu njong ko tek ci tabal bu wex

Li garab la garab bu mak mugi ameh hob yu werte picha ba gi tahaw si kaw banta bi picha bu nyul la mugi ameh gehmenj bu nyul bort nyu nyul si birr.

Fi moto la, moto bu weeh ci kaw mungi ameh ebèkaay, ci ganaaw mungi am rëdda. Fi nak mungi am moto bu doomital nit yang senn ganaaw ak taati garab ak asaman bi mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu bulo.

Lii siwoh bungh defarreh suff la, mung cii birr, suff bu honha la njung fa deff taati garab bu ndaw bu am hohbb yu ndaw, hohbb yu wehrtt, mungy ameh tohntorre yu nehteh, siwoh bii siwoh bu njung kor peintur lu wekh, njung kor deff cii suff.

Ay xale yu ndaw jigeen, ak xale yu ndaw goor, kene ki, nyaari, nyingi toog si pono bi, keneen ki solut mbuba, kene ki mingi sol mbuba bu bula, ki nak mag yi, kene ki mingi sol mbuba bu bula, tubay bu nyuul, dalle yu nyuul, ki mingi teglante loxom yi, kene ki minigi sol mbuba bu nete, lu xonxu mung fa, jigeen bi mingi sol mbuba, keneen ki minigi musooru, ki mingi kaala hu kaala gu nyuul.

Lee aye tereh yu bory nuge tegu se taabul be taabul bu sukola tereh be sukola la muge ameh bu nuul bu neteh bu bulo bu xonxo se boram nak nugfa tek kase werr bu weex ak palate werr bu nuul kase werr bu nuul sore.

Le nyane la nyane yu wong ak yu verter yu bounce fason nye nak mugi gena tontor yu nete si birr.

Fi ay sisor yu ndaw sisor yu wunn yu am yu nete ak sisor yu bugut fosong nyun ko tek si mo si tabul bu werta li den ko dex jefendeko si lopitaan ko wara am dom munta am dom nyu opere ko.

Xale bu jigeen bu sol mbazen bu bu chocola ak lu weex mongi sol loxo yu guda loxom bi mung ko tek si marag bu weex mongi def mess bu guda bu nuul.

Lii gorre bu tok cii tohgu bu wekh, mungy sol mbazin ngi grandmbuba bu bleu, mungy sol copoti bu bleu, mungy am lu wekh, mungy sol jaarou, mungy retan, cii ganawam mungy ameh ridoh yu wekh, mungy sol daalah.

Si jigeen mogi enu bowl bowl bu weex bowli wun mung fa def ndox mogi taxaw si bori teen teen bung def ay banta si ganaw nak mogi ame banti yun def yun champa si suuf mogi ame tati garab yu wertah mogi ame nhaax yu woow.

Li naari goor nyun si berembi bi joganteh baal ko neka si kanam mongi sol mbuba bu weex tubai bu weex kawas bu weex ak daala bu weex ko nekka si ganawam nak mongi sol tubai bu bulu kawas bu bulu ak daala bu nuul moge daw di gestu.

Li kankuran la, kankuran bu am ay xop yu werta, xop yu waw. Kankuran bu sokola ñing ko taxawal ci tabax, ci suuf nak mugii ameh maraji bu wèèx ak bu werta ñi ñgi karó ci suuf.

Lii mandarga la, mandarga rew la, lu xonxo, lu ñuul, lu nétté. Lii la nit ñi di rañee, ban fasoñ dekka.

Li poti dew la poti dew bu werta mongi ame lu cxocola mongi ame bindi yu nuul mongi ame bindi yu weex mongi ame cuberr bu domitaal nyun ko tex fu fu cxocola.

Fi pompe gengan la, hale bu jigeen la, mingi tiye pompe gengan bi, minge root, mingi sol mbuba bu weex, tubay bi mingi ame lu bula, amna nyaari xale yu nekk si biir pompe bi, kene ki mingi sol mbuba bu nete, tubay bu nyuul, ki mbuba bula, tubay bu nyuul, amna kune ke nale mungi tiye xale, xale ba ngi sol mbuba bula, mom mingi sol mbuba bu nete, fale nale mingi am taati garab.

Kii jigéen bu sol, robbu buweex, mu ngi am, lu weex, lu bulo, ak lu werta,... mandarga rëw mi, def mees bu ñuul, lu xoñxu, mees bi ak, lu werta, mu ngi tiye, robba bi, si ganaaw, mu ngi werta.

Li bagassi jànge kai la mongi ame binde kai yi weex ak roba ak lamset fi arr ak nate kai deme kai school yi deme kai jange.

Fee nyente goor la gaye nuge wanye sen kawar yee nyarr nuse suuf gaye dang wanye sen kawar yee bamu emm kawar ye nugku def mu nuul kana ke muge sol jaaru wees nuse kaw nak kenake dafa letou raw kenake tamin dafa letou raw mu wanye kawaram be mum muge sol muba bu neteh kenen ke muge sol muba bu nuul.

Fee motou la motou bu neteh muge ameh lu werte muge ameh lu weex amna neet nyari goor nu neka se birr motou be kenake muge teye manarga bu weex muge sol muba bu dome tahal kanake muge ekate lohou be muge sol muba bu dome tahal amna koy dawal motou be mum tam muge sol muba bu dome tahal fela nak kerr bun tabax muge am marag bu weex.

Ñaari jigéen ñi fecci, Kenna ki mugii sol lu xonxu mugii ameh lu bula. Kenna ki mugii def més bu xonxu, Kenna ki mugii def lu wèèx mugii am lu ñuul, mugii def jara bu wèèx, ku nèkka ci ganaw mugii sol xaptan bu wèèx mugii am netteh mugii sol dalli yu netteh mugii teyeh guitar, mugèè guitar. Pan bu doomi tahal mugii tégu.

Li palsi gourmet yela gayi njugi sol lu xonxu ak lu wex mbuba yu wex njugi def sen kala yi amna njul neka sen genaw ay Goor def yare yu wex ki nak mugi sol mbuba bu bula sen imam mu sol lu wex mugi tiyea banta bugouda gayi njuge jaan njinak njugi teya aye safara gigeyi

Lii ay pakketi kuus la, kuusi jigéen, lii la jigéen i di jëfëndoo, suñ gisee mbaxa, pakketi werta ak butel yi weex, diw yu yu ñuul.

Fee nyare goor la gaye nuge sol sen jangekay yee kena ke muge sol lu weex lu werte kenake muge sol lu weex ak tubaye bu werte sagg bu nuul motou mug sen ganaw nuge daw fee nak amna goor buye doh muge sol muba bu dome tahal ak tubaye bu nuul muge teye weah fee nak nugfe am gete bu weex nugfe def aye weah yu xonxo fee muge am were motou amna neet bufaye feng.

Li ai talibe yu jigen ak gorr nyungi tok ci barabu jange kai, tok ci ai togu ak tabul yu chocolate

Fee jegain bu tahaw se kaw deeh deeh muge sol roubu roubu bu faye base suuf muge def wee yu gouda muge def mess bu nuul defarr bopambe muge defarr kanamam def jaaru yu weex fum tahaw nak karr nugku karou bu weex muge am weah aye weah.

Li jaaru baram la palake boi taka nyun ko def fu weex li nak suun magi yayi jigeen yi deng ko dey sol sen barami loxo yi.

Le ai tere la.tere yu sokola mu am binda ñul binda yu dinna mugi tekgu si table am na tere yu weyh yu am binda jange kai yei dinna bu weex mu ameh lu bolo.

Fii aiiy talibeh haleh yu ndaw ak haleh yu gorre njungy sol sehn yehreh jàngekaay yu vertu mungy ameh lu wekh, gaii njungeh fetchi, cii sehn ganaw amna mak yu, mak yu gigain yufa neku, kenah kii mungy sol kaarlah bu wekh, kenah kii mungy sol lu, lu bleu, lu wekh.

Fi berembi palaci jangex kai la fi mongi ame keur bung tabax mongi ame ay weer mongi ame nyun ko korget korget bu weex mongi ame ay tati garab yu maag yu werta fila nitt yi di nyoi di jànga di yoka xamxam.

Li ay talibe yu goor la ak ay talibe yu jigeen am nu taxaw si jànge jangale kai bi amna nu sol mbuba yu werta mbuba yu bulo mongi ame lu nuul ak lu weex amna ko sol mbuba bu weex mogi ame lu nuul amna ku sol tubay bu bolu amna ko sol mbuba bu bulo si ganaw marag bi nyun ko def ay binda yu weex.

Fi mandarga ekol la mugii ameh teré bu wèèx mugii ameh lu bula lu werta mugii ameh ñaari mandarga daba ak balè mugii ameh bindi yu ñuul. Li la nit ñi di xam ne ban mandarga demèè kay ekol la ak ban barabi ekol la.

Fi teereh bu nètè la mungi ameh lu honku, tereeh bu am bindi jangeekaay. Fi ay nett gòor nung ci biir tereeh bi nungi sol mbuba yu weeh ak tubeye yu bulo nungi ci toogu. Kenna ki mungi sol mbuba bu weeh. Jigéen mungi lettu nung ko tekk ci toogu bu honku ak taabl bu honku ay nungè jàng.

Li kayeti xibar yu am beinda yu xonxu yu bari beinda yu wex beinda yu njul kayeti xibar bangi ame lu bula lu xonxu ak natal yu barri

Lii catala catala japekaay lu am dumetahal lu warrte ak lu nete ng ko tak ci tabul bu sokola catala be nk dan kuyi jape du ar juli jaamu yalla.

Fii wanj la, wanj bi nyun ko def karo, karo bu, maraaj bi nyun ko karo, karo bu sokola, mingi ame ay doro yu ndaw si suuf, doro bi mingi ame lu weex, ak lu sokola, mingi ame doro bu, bu si kaw mingi ame tangalekaay bu nyo lekk, ak ay panye yu am palaat ak potikaay.

tere bu bulo, bu am bindi jangeh kai, tere bi ci kaw mungi ame lu khonkhu, bindi yu weex bindi yu nete bindi yu nul, mungi ame kanami nyari nit yu khes, kenaki ku jigen la kenaki ku gorr la.

Fee bayal la motou bu bulo mu ameh lu nuul amna kukoy dawal fumuye daw nak muge ameh ñax yu waaw fele nak muge ameh ñax yu werte ak tate garab yu werte yu goudu.

Bii plaati wehrre bu wekh mungy ameh lu bleu njung kor tek fu wekh, plaat bii nak dengh kor dae jeufandehkor cii deff yehkeh kaii angh wala lehkah bu njoi lehkah, fii amna takah nderre bufi neka mungy yohreh mobile mungy naatalu lii bii plaat bii.

Lee aye talibeh yu jegain nuge sol aye sen jangekay yu bulo roubu ak muba yu neka se birr yu weex nuge teye sen tereh jangekay yu xonxo yu verte yu bulo amna jagalekate mug sen ganaw muge sol lu sukola gaye nuge retan.

Lee haleh bu jegain bu sol mazing bu xonxo mugku nyaw roubu muge def lohou bu gatah muge ajj lohom be se kaw muge def mess bu nuul muge def teye sagg bu nuul se ganaw nuge def sewo bun tabla fof muge am garab yu werte nuge am lu werte marag be marag bu weex la.

Lii ñatti kaangkurang la, kaangkurang yi, ñarri, ñu ngi you're jaasi, ñu si diggë,.. sokolaa, am na ku sol mbuba, bu weex, mu ngi am lu xoñxu, falle si biir kër gi am na ñu fa, taxaw, ñu ngi sol roobu bu xoñxu, fii am na ku taxaw, mu ngi sol, dallë yu weex, kër gi ñung ko tabax, mu ngi am korget bu xoñxu.

Li keyti xibaar la keyti xibaar bu am binda yu xonxu binda yu weex binda yu bul bu binda yu nuul ak binda yu werta mongi ame lu bulu mongi neetali nitt yu bari.

Fee aye gaal la gaal ye nuge se birr noox be amna jegain bu eno pan pan be muge ameh jeen muge sol muba bu nuul tubaye bu nuul muge gena se géej be fee nak amna kuy dogal géej be muge napu aye jeen muge sol muba bu nuul pan be mugse birr gaal be aye pane jeen muge ameh garabe werte

Nyi ay talibe yi jange, talibe ya gi sol mbuba yu doomitaal ak sipa yu sokola, nyingi toog, nyingi toog si basang, nyu nge jange, jangalekat yi nyun si kanam, amna ku sol mbubu bu nete, mingi sol sag bu nyuul, amna ku sol mbuba bu bula, amna ku sol mbua bu weex, mingi sol sag gu nyuul, fii nak si suuf, mingi am ay toogu, toogu yu sokola, ak toogu yu nyuul.

Ana ku tiyeh tere bu am bindi dine tere tere bi bi mongi ame binda yu nuul tere bi nak deng ko dex jeel di janga si walum dinne.

Fii nyaari pono nyun teglante yu nyuul, ak ay xeer, fale pono, nyaati pono yun teglante yu nyuul, fii mingi ame moto bu nete, mingi ame lu werta, si booram mingi ame lu ker, buntu ker bu nyuul, mingi ame korget, korget bu xonxa, mingi ame poli korang yu kawe, fi biti la, biti bu ne jaay ay bagaas.

Yi lopitan la, lopitan mingi ame palati wëñ bu ñul mingi ame keit, mingi ame nyarri pot bu weex ak bu bulu mingi ame ndox, benen bi mëngi ame lu nette, tabul bu wëñ.

Li ay bagassi legaay kai la marto mung fi marto arr nate kai bende kai tele ak doge kai painturr ree kai ak dogeh kai mata.

Fee aye talibeh yu jegain nyunge sol yere sen jangekay yu bulo nyunge bote aye sagg yu nuul jagalekate be munge sol muba bu dome tahal amna nu haleh yee nyunge tonke se sen toogu ye ak sen taabul ye fe amna ku ekate lohom be munge se kaw nak munge ameh keyete yu werte ak yu nuul nyunge janga

Fee plase jaye kaye la fee amna ku tahaw goor bu tahaw muge sol muba bu bulo munturr bu nuul tubaye bu bulo muge eno saku malou bu bulo muge ameh lu weex muge ameh bede yu werte fee nak muge ameh botele sukola pote sukola ak botele mainess yu iskep yu werte yu neteh nukoy jaye se betik ye ak marse ye.

Fee aye talibeh yu goor ak talibeh yu jegain nuge se meremu plase jagekay nuge tonke se aye toogu ak taabule sukola taabul bu weex jagalekate be nuge sol roubu muba bu weex se birr muge sol lunet muge sol kala mu musuru se ganawam nak muge ameh keyete yu weex yu am bede bunta bu werte haleh yee amna ku sol muba bu weex.

Lii teere bu nete bu am bede jangee mu gi am lu wax ci kaw teere be mu gi amhe bede lu nuul ng ko tak ci tabul bu nuul teere be den ko day defaneko ci walum jaayukaay.

Li sangkela sangke bu wertax bu ame si kaw lu bulu ak lu weex nyun ko tek si suuf suuf fu weex sanke bi nak den ko dey jëfandeko si walum arr arr sax bopa si yoo.

Nyante goor la gaye nuge tabax aye neeg kenake muge sol lu xonxo kenenke muge sol mbaxana bu werte kenake muge sol muba bu bulo muge teye fele bu weex sen genaw nak muge am ku sol muba bu weex tubaye bu nuul muge am kerr bun corget werte muge ameh tate garab yu werte.

Lii kayiti xibaar bu am ay bindë yu bari, mu ngi amee, bindë yu weex, bindë yu ñuul, mu amee lu bulo, ak lu werta, ak ay nataal yu bari.

Fi neeg la neeg bi mongi am bunta bu chocola mongi ame tabla bu nuul mongi ame kanami fass maraj bi marag bu weex la mongi am lui taka.

Lii ay taabuli weng la, nyung ko teklaante si ay toogu yung defaree xanxa, fii nyung o tek si kar, fale nak mu ngi mbuus, mu ngi amee wenge.

Fee neeg la munge ameh packete garab se taabul be bun nana gul munge ameh doru doru doru bu am setu munge ameh lun de dogal se nopa nukoy deglo bu weex munge ameh jegenaye ak lal bu weex.

Amna ku teye botel sabu muge ameh kuberr bu nuul am lu weex bum bu nuul muge ameh bede yu nuul weex lu xonxo ak lu bulo nugku tek fu sukola dang ku de jufaneku se walum sagu.

Lii, njehti gorre njung cii mbirumi plaasi johnganteh bal, njaar yii njungy sol lu wekh, tubeiyy yu wekh ak kawass yu wekh, mungy ameh lu vert, kusi ganaw mungy sol mbuba bu vert, tubeiyy bu vert, kawass yu vert ak daalu yu wekh, njungeh johnganteh bal.

Fii lapitan la, lapitan bi amna goor bu sol mbuba bu weex, tubay bu weex, mingi def ay butel li ndoxi garab, nyun fa def ay payip, fi nak ame kufi tedda mingi teg tankam yi si taabuli wenj bi, fi ay poti garab yu weex, ay poti garabu bu nete, so feebare li lanj sun laay yokal ndox li lanj lay def.

Le neeti kok yun tek fo weex bena bi lu nuul la mongi ame lu netex naari lu bulu la mongi amex lu netex kok yi nak deng ko deh jefendeko pur leka rooy waa leka sow.